Ikiyaga kinini cane, indani harimwo ubwato buriko buratembera, mu ruhande hakaba hari igiti gifise amashami maremare hakaba hariho n'ibicu vyera cane mu kirere.

Ikibanza kinini cane kirimwo ivyatsi vyinshi cane vyimejeje kikaba gihagatiwe n'ishamba rinini rigizwe n'ibiti vyinshi bifise amababi asa n'ay'urwatsi.

Ahantu hari inka nyinshi cane gose izifise amahembe mare mare izifise magufiya izifise ibara ry'irabura izifise ibara risa niryumugina izifise nibara ryera zihagatiwe mubantu benshi cane.

Inyoni zibiri zimeze nk'imbata zifise ahanini amoya yera ariko zikagira kandi nayandi yirabura, zikaba zifise amaguru agomba kumera nkarya y'imbata zikagira n'umunwa n'ijisho bigomba gutukura.

Umuntu yambaye ibutura yambaye n'agapira gasa n'ubururu afise inkofero ku mutwe n'agasakoshi ku mugongo kirabura ahagaze ahantu hari ivyatsi, ariko aratera igiti.

Ubwato bwinshi buri ku nkengera y’uruzi , hirya y’uruzi hakaba hari imisozi myinshi irabarabana , tutabonany n’ibicu vyera cane.

Uruhome rurerure rufise ibara ryera hampande yaho hateye igiti kigufiya gifise udushurwe tugomba gusa n'ibara ritukura n'utubabi dutoduto dusa nk'urwatsi.

Inka nziza gose ivyibushe ibereye ijisho, ifise amahembe maremare cane ahengamye ikongera ikagira ibara risa ni ry'umugina k'umubiri wayo.

Igikoko gishobora kuba mu mazi no kw’isi citwa imvubu . Kikaba gifise ibiro vyinshi cane kikagira no mu kanwa hanini ariko kikagira udutwi dutoduto.

Umukenyezi akenyeye igitenge mu nda yambaye n'umupira ufise ibara ryera, yambaye n'amarori afise ikintu kimeze nk'igiseke mu minwe ariko aragaburira inka ziwe ziri mu ruhongore.

Inkoko zifise amoya atandukanye .Hari iyifise amoya asa n'ibara ry'umugina n'iyindi ifise amoya asa n'ibara ryera cane ,izo nkoko zikaba ziriko zirinobera mu kantu kameze nk'agasafuriya.

Ibarabara ryagutse ry’ivu rica mu bishamba hagati ,hakaba harimwo umuntu yikoreye ibintu ariko araca muriryo barabara ,ivyo biti navyo akaba ari birebire , epfo y’ivyo biti hakaba hari uruzi.

Ivyamwa vyinshi bitandukanye, hari imicungwe ifise ibara rigomba gusa n'iryurwatsi, hakabaho n'imyembe myinshi iri kuruhande yayo ifise amabara agomba gusa nay'atukura ukuntu ateretse kukantu umengo nakabaho.

Umurima munini cane wagutse ukiri muto w'ibigori biteye ahantu har'umusozi umanuka, hepfo hakaba hari ibiri vyiza birebire binini vy'ibigazi.

Umurima ukiri muto cane w'ibigori urimwo n'ivu ryinshi cane muri uwo murima hakaba hari n'ibiti vyinshi kuruhande n'ibindi biri hirya k'umusozi.

Ubuyira bubiri kamwe gaca ibubamfu bw'umurima w'ibigori weze ukuze nakandi gaca iburyo hakaba hari n'ubwatsi bwinshi hasi hakongera hakaba hariho ibigazi bininiya.

Ishamba rinini cane ririmwo inzira hagati, hariho ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye, hari ibiti birebire bifise amashami maremare gusa bitariko amababi menshi, hari n'ibindi biriko amababi menshi cane.

Uruzi ruca hepfo y'ishamba ririmwo ivyatsi n'ibiti birebire cane. Hirya hakaba hari amabuye manini gose biri ku nkengera y'uruzi, n'umusenyi ku ruhande.

Umukenyezi akenyeye igitenge, yitandiriye n’agatambara mu mutwe gatukura, afise n’umwana mu mugongo ahetse, ariko araraba ibitengwa vyiwe vy’amashu yateye mu buryo bwa kijambere.

Inzira ntoyi cane ica hagati mw'ishamba ry'ibiti bitandukanye, hariho ibiti bifise umutumba mutomuto ariko birebire cane, bigaca bigira n'amababi mamagufi, hakaba hariho n'ibindi biti birebire bifise amababi maremare.

Imvubu nini cane ifise ibara ryirabura ku rukoba, yinyegereje mu mazi, ifise n'utwisho duto twirabura n'udutwi duto duto, muri ayo mazi hakaba harimwo udushurwe duto duto.

Inyoni ifise umunwa muremure cane gose ukagira n'amaso afise ibara ritukura ariko ikagira amoya n'ibara ryera n'irindi bara risa niry'irabura, ikaba ihagaze ku giti.

Igitara kinini cagutse kirimwo ibiti vyinshi vyiza birebire n'ibitoke kuruhande. Hagati yico gitara hakaba hari inzu nyinshi zubatse mubwoko bwakijambere.

Umukobwa yambaye akantu kameze nk'ikazu gafise ibara risa n'iry'irabura afashe mu minwe akantu umengo n'agaseke ariko kuguruye hejuru karimwo ibintu, akaba ahagaze mu murima wagatse w'ivyumbati.

Umworozi ariko araragira inka ziwe zinshi cane zitandukanye, hari izifise ibara rigomba gusa n'iry'umugina, hari n'izifise ibara ryirabura, hakongera hakabaho n'izigomba gusa n'ibara ryera ziri ahantu hari ubwatsi bwinshi.

Ubwatsi buri mu musenyi uri ku nkengera y'uruzi, hakaba haza inyoni nyinshi cane zitandukanye ku nkengera y'urwo ruzi, hari inyoni zifise amabara yera zito zito, n'izindi zirezire zigomba kugira amabara yirabura.

Umukenyezi akenyeye igitenge mu nda, yambaye n'agapira gasa n'ibara ry'umuhondo n'inkofero ku mutwe, afise inkorofani irimwo isuka, akongera akaba afashe mu minwe akantu kajishije, ahagaze imbere y'ishamba.

Abungeri babiri bariko bararagira inka zabo zifise amabara atandukanye hari inka ifise ibara ryirabura hari izindi zisa n'ibara ry'umugina bariko baca impande y'ibibuga birimwo ubwatsi.

Ibarabara ry'ivu rica imbere y'ahantu hariy'ivyatsi biremvye bishashe hasi ,hakaba hari n'ibihome bibiri kimwe c'ubakishijwe amatafari gifise n'amatete imbere indani hari umurima w'ibigori kurundi ruhande naho hariyo inzu.

Umusozi mwiza cane munini wagutse uriko ubwatsi bugufi bushashe hakogera hakabako n'ibiti bitadukanye vyinshi bifise amababi asa nay'urwatsi.

Ubwato bukozwe mu mbaho, buriko buca mu mazi , impande y‘ ayo mazi hakaba hari ishamba ririmwo ibiti birebire cane bigomba kumera nk‘ ibigazi , hakongera hakaba hari ibicu vyera cane mukirere .

Ahantu hari ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi, kikaba kirimwo n'uruntu rwubakishije imbaho, rurerure cane, hanze hakaba hariko haratembera isake nyinshi ziriko zirinobera muri ubwo bwatsi.

Imisozi myishi cane irabarabana, umwe uriko ibiterwa vyiza cane, uwundi uriko ibiti vyishi gose ahandi hari ishamba rinini gose, uwundi musozi ukaba uriko inzu nziza n'ibiterwa biteye mu buryo bwa kijambere.

Inka zinini zivyibushe zitandukanye ku mabara, hari izifise ibara ry'umugina gusa hakagira nizindi zivanze zirimwo ibara yera nirindi ry'umugina, ariko kandi zose zikagira amahembe maremare meza zihagaze ahantu mw'ishamba.

Ishamba rinini cane gose ryagutse gose rishika kure ririmwo Ibiti vyinshi bitandukanye hakaba harimwo ibiti bigufi bigufi hakaba harimwo n'ibindi birebire bifise amababi asa nay'urwatsi.

Umurima munini cane waguts, urimwo ibigori bikiri bito gose, mbere yuwo murima hakaba hari ibiti vy'ibigazi birebire cane bifise n'amababi maremare

Ivyo ni ibitegwa bita imyungu, bikaba bifise itandukaniro kw'ibara canke mu kungene binganangana bivana n'igitegwa uko kiba carakuze, bikaba bishashe hasi ku kintu c'igitambara kigomba kwera

Imisozi miremire cane Kandi myiza gose ,iriko Ibiti vyinshi bitandukanye har' Ibiti bigufiya n'ibindi birebire bifise amababi asa nkay' urwatsi hakaba hariho n'uruhande ruriko ubwatsi bwiza bushashe.

Inkwi nyinshi cane zigerekeranye ziri mu kintu kimeze nk’ikizu gisakajwe amabati kikongera kigashimikirwa n’ivyuma birebire bisa n’ibara ritukura.

Umufundo munini w'igiterwa c'imbonga irengarenga, gifise amababi magufi asa n'ayurwatsi, ukaba uteretse impande yumufuko usa nibara ryera.

Umurima w'ibigori utarera ukiri muto, ufise n'ibigori munsi uteye impande y'inzu isakajwe amabati. Hakaba hari n'ivyatsi biteye imbere y'uwo murima.

Umusozi mwiza cane gose uteyeko icayi mu buryo bwa kijambere, inyuma yico cayi hakaba hari ibiti vyinshi cane bigize igitara imbere naho hakaba hari n'ubwatsi bwinshi.

Imvubu zibiri hariho nyina n'umwana, zose zikaba zifise urukoba rugomba gusa n'urwirabura zikagira n'udutwi dutoyi zikaba zihagaze kunkengera y'uruzi .

Inzira ica imbere y’urupangu indani hari umurima w’ibigori uzitijwe n’amatafari hamwe n’amatete, iruhande naho hari ubwatsi bwinshi bushashe hasi, n’inzu yubatse mu bwoko bwa kijambere.

Ikibanza kinini kirimwo ibiterwa biteye mu buryo bwa kijambere . Hagati muri ivyo biterwa hakaba hari utuyira dutoduto dushobora gutambukamwo umurimyi ariko aravyihweza .Hirya hakaba hari ibiti bitandukanye birebire cane n'igiterwa c'igitoke.

Ikibanza kinini cagutse kigaragara ariko giteyemwo ubwatsi bugufi, hakaba harimwo nivu hirya tukabona umurima iruhande n'igiti c'ikigazi kirekire.

Umukenyezi yambaye impuzu y'igitenge, akaba afise nagasakoshi kirabura, yikoreye ikintu umengo n'igisimbo kirimwo imicungwe myinshi cane myiza.

Ubwoko bwibikoko bwo mwishamba bita ingwe ikaba ifise amabara atandukanye cane yibirabagu kumubiri ikogera ikagira umurizo muremure gato ikagira nudutwi tugufi.

Umurima munini cane w'agutse ukiri muto w'ibigori uteye ahantu hamanuka, munsi yaho hakaba hari ibiti birebire binini vy'ibigazi biteyeho.

Imisozi myiza cane iriko ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi bifise amabara asanka yorwatsi rutoto tukongera tukabona n'ibicu vyinshi mu kirere bisa n’ibaragera ryera.

Umugabo y'ambaye ishati ifise amaboko magufi, afise mu maboko yiwe ikiyoka kirekire cane gose kandi kinini, gifise umubiri ugomba gusa n'ibara ry'irabura.

Ikibanza kinini cane gose kirimwo ibiti kikabamwo amashurwe, kikabamwo n’ubwatsi ariko Kandi kikabamwo amazu menshi cane gose yubatswe mu buryo bwa kijambere.

Ikibanza kinini cagutse, ahatangura hakaba hagizwe n'isi y'ibumba, tukabona n'ibigazi bishika kuri bine birebire, hirya hakaba hari umurima w'ibigori.

Umurima wagutse cane kandi munini uteyemwo ibigori bikiri bitoto. Hepfo y'uwo murima hakaba hari ibiti birebire cane bita ibigazi, hirya na ho hakaba hari ibiti bisanzwe.

Umurima munini cane wagutse, ukiri muto, w’ibigori, uteye ahantu hamanuka. Munsi yawo hari ibiti birebire kandi binini cane vy’ibigazi biteyeho.

Imvubu zibiri ziryamanyeko ziri ku nkengera y'uruzi, izo mvubu zikaba zifise urukoba rugomba gusa n'ibara ryirabura cane ariko kandi zikagira n'udutwi dutoduto.

Umukenyezi y'ambaye impuzu z'irabura afise n'akantu mu mutwe y'itandiriye, afashe mu minwe yiwe ivyatsi birebire. Ariko agaburira inka yiwe iri muruhongore.

Ibarabara ryagutse rica hagati y'ibiti, haruguru hakaba hari n'umurima w'ibigori, hakongera hakaba n'ibiti vy'ibigazi binini cane kandi birebire.

Umworozi yambaye agapira gasa n'urwatsi rutoto, yipfutse n'ikintu mu maso, akaba ahetse n'ikindi kintu mu mugongo kirimwo umuti, ariko apompa ivyo vyatsi biri muri iryo shamba.

Umukenyezi akenyeye igitenge, yambaye n'umupira usa n'umuhondo, hari mw'itongo yiwe ariko atera igiterwa c'umwubati afuriza n'ivu ryomuri iryo tongo.

Umurima muniniya w'ibigori vyimbuwe hasigaye ibiti vyavyo vyumye, bikikujwe n'ivyatsi birebire bisa nkaho umengo vyarakaswe.

Abakenyezi batatu bari mumurima, hari uwuri gutera, hakaba hari nabandi bariko baravomera ivyo biterwa. Kuruhande hakaba hariho ibiti bitandukanye, hakurya naho tukabonaho n'akazu gatoyi.

Umuntu afise ibinini mu kiganza ciwe, hakaba hari ibinini bifise amabara abiri atandukanye hakaba hari ibara rimwe risa n'iryubururu nirindi ritukura.

Inka zifise amahembe maremare, zikongera zikagira amabara atandukanye, hari izifise amabara yakagajo, hari izifise amabara yirabura, hakaba hari nizifise amabara atandukanye kumubiri ariyo yakagaju nayera.

ikibuga kirekire kinini kigaragara, gisa nk'icatewemwo isuka ariko itararimamwo. Hakaba gikikujwe n'ibiti bivyibushe birebire vy'ibigazi. Hirya hakaba hari ubwatsi bwiza bugufi.

Umwana akiri muto yambaye umupira ufise imirongorongo harimwo iyera n’iy’ubururu. Akaba afise inkovu kw’itama, akaba afise n’itabi arikunywa.

Imisozi itandukanye, iteyeko ibiterwa mu buryo bwa kijambere. Ivyo biterwa bikaba bifise ibara risa niry'umuhondo hamwe niry'urwatsi. Ikaba ikikujwe nibiti birebire.

Inkende yifashe ku mutwe izitirijwe n'utuntu twu utuma ducanacanamwo. Hirya tukabona amabuye no hasi tukabona ko hari ivu n'igiti indani aho hari inkende.

Abantu batatu, hakaba harimwo abana babiri, umwe w'umuhungu nuwundi w'umwigeme. Hakaba hari nuwundi mugore inyuma yabo. Bakaba bikoreye inkwi zogucana, bariko batambuka mw'ibarabara ry'ikaburimbi rikikujwe nibiti hirya no hino.

Umworozi ariko arafata neza inka yiwe ifise amabara yera n'ayirabura bari mu buraro bwiyo nka ikikujwe n'ibiti bizitirije ubwo buraro.

Ibarabara ryivu, iruhande yanyabarabara haruruhome rwubatse muburyo bwa kijambere kuruhande yurwo ruhome naho hakaba hari amashurwe yubwoko butandukanye, hakaba hariho nivyatsi nubwoko bwikigazi.

Inka nyinshi cane zamahembe maremare ziriko zirinjira mu buraro bgazo. Kuruhande hakaba hari ibiti vyinshi cane vyo mwishamba birebire bifise amababi asa nugwatsi.

Umworozi w'umukenyezi yitandiriye agatambara gatukura kumutwe ariko aragaburira inka yiwe ifise amabara yera nayirabura kumubiri wayo, ikaba izitirije ibibaho binini binini bivyibushe

Inyubako zubatse muburyo bwa kijambere zirabarabana , zikaba zikikijwe n'ibiti bigufi bigufi , hamwe n'ivyatsi vyateye ahantu, hari inyubako itari bwaheze kwubakwa.

Umuntu ari mu modoka hejuru akaba ahagaze kwipine ryimodoka hampande yiwe hakaba hariho ibitungwa arizo nka zifise amabara atandukanye, iyifise amabara yakagajo, ayirabura uwo muntu akaba afise nikamba mu minwe.

Ahantu hari ubwatsi bugufi, tukabona ko harimwo n'uduti tubiri tureture muri nyabwatsi. Hakurya turabona inzu ikikujwe n'uduti tugufiya twitwa amatete. Hakurya n'aho nyene tukabona igiti kirekire c'ikigazi.

Umukenyezi akenyeye igitenge yambaye n'agapiro k'umuhondo n'inkofero ku mutwe, afise agasuka gato ariko arabagara umurima wiwe, inyuma hakaba hariho ibiti n'ubwatsi b'umukikuje.

Ingurube ivyibushe iriko ironsa ibibuguru vyayo, iyo ngurube nayo ikaba iryamye mu bitoto y'ibigori, utwo tugurube natwo dutoduto tukaba turiko turonka nyina watwo.

Igiti kirekire c’ikigazi, gikukujwe n'ibindi biterwa bifise amababi asa nayo urwatsi. Kuruhande tukabona N’intebe zifise ibara ryera tukongera tukabona n’uruhome inyuma yico giti rufise amabara abiri ayakagajo, niryera.

Ikiyaga kirekire kininiya kirimwo amazi asa neza cane hari n'ubwato buriko bugira murico kiyaga, tukabona n'ibicu vyiza vyera harimwo n'izuba ririko rirarenga.

Igikoko kininiya cibiro vyinshi citwa imvubu, gihagaze muruzi. Mururwo ruzi hakaba hariyo ubwatsi burebure hamwe nibiti bikikuje urworuzi.

Ni umurimyi ari mumurima ukikujwe n'ibigori gusa arikwamura imyembe ayikura kugiti kiri impande yiwe iyo myembe akaba yayishashe hasi akaba yitwaje n'imifuko ibiri yera ariko ashiramwo nya myembe

Umurima w'ibigori munini cane kandi usa neza, urimwo ibigori birebire cane bisa nk'ibitarama, bifise amababi maremare asa nk'ay'urwatsi. Imbere tukabona hari ubwatsi bwinshi.

Uruhome rurerure ruriko intsinga, hampande yurwo ruhome hari ubwatsi bwiza buhateye hamwe nishurwe ryiza riremvye rifise amababi mato mato

Ikibanza kininiya cagutse cane, gihagazemo abantu bariko baracihweza. Ico kibanza kikaba kirimo ibiti birebire cane gifise amashami menshi ariko gifise amababi magufi.

Umukenyezi yakenyeye igitenge, yitandiriye n'igitambara mu mutwe gisa nk'igitukura, ahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari n'ubwondo, afashe impene ziwe zitatu.

Umurimyi yambaye ibirato birebire vyirabura n'agapira gafise ibara ry'ubururu ariko atera umumbati mw'itongo ryiwe agenda arafuriza utuvu turi iruhande.

Isake nyinshi ziriko zirinobera hanze ahantu hari ubwatsi buremvye bugufiya hirya tukabona uruzu gw'ubakishije imbaho ruri kuruhande rurerure.

Ikibuga kininiya kiriko ubwatsi bushinze cane, hirya yaho tukabona igitara kininiya kiri kumisozi, ico gitara kikaba kirimwo ibiti vyinshi cane

Ubwatsi burebure harimwo inka zifise amabara y’irabura ziriko ziduga umusozi, impande y’ubwo bwatsi turabona ko hari ibiti birebire hakurya naho hakaba imisozi myinshi.

Ubwato bubiri buri kumazi, hariho nabantu batatu. Babiri bari ku bwato bumwe uwundi ari kunkengera yurwo ruzi. Kunkengera y'urwo ruzi hari ubwatsi burebure hakaba hari nizuba ririko rirarenga.

Ikiyaya c'amazi menshi gikikujwe n'ivyondo kuruhande n'ivyatsi vyinshi n'uduti dutoduto ndetse n'umusambi uhagaze hampande y'urwo ruzi uriko uritegereza.

Ibiti bitandukanye vy’ubwoko bwinshi, harimwo igiti c’ikigazi kirekire gisumba ibindi, gifise amababi asanzaye, hakaba hari n’ibiti bigufiya bifise amababi magufimagufi biri impande y’uruhome rufise ibara ry’ubururu.

Ishamba ririmwo amazi y'uruziba asa nabi, hakurya haka hariho n'ibiti vyinshi vy'ibigazi .Hakaba harihakikijwe n' ubwatsi buremvye buri hakurya yayo mazi.

Akayira kegeranye karimwo ubgatsi iruhandi hakaba hariho umurima, hakurya naho tukabona ibiti birebire bifise amababi maremare.

Umwungere yambaye ikoti rifise ryirabura aragiye impene ziwe ,izo mpene zikaba zifise amabara atandukanye, hari izera, hari. izirabura, nizifise ibara ryakagaju, hakaba harimo impene kiriko ziranywa amazi, hirya hakaba hari ubgatsi burenvye bushashe.

Umurima w'ibiharage ukikujwe n'ibiti kuruhande birebire bifise amababi nyene maremare asa nay'urwatsi, tukongera tukabona hakurya yivyo biharage ko hateragiye amateke.

Ikirundo kininiya c'imicungwe gifise ibara risa niry'urwatsi, ikaba irundiye hamwe udugaduganako mu buryo bwo kwubakisha mu burebure.

Ni ikibuga kirimwo ubwatsi buremvye bwakiye hasi, ikaba ikikujwe n'amashurwe asa nayurwatsi, ico giti tubona akaba ari igiti c'umucungwe.

Ibarabara ry'ubutswe kijambere rikikujwe nayandi manzu nayo nyene yubatswe muburyo bwakijambere tukabona ko hampande yizo nzu hariho igiti gifise utubabi dusa nurwatsi.

Umukenyezi akanyeye igitenge akambara n'akantu kameze nk'agakofero ku mutwe ariko aratwenga yagaza inka yiwe y'irabura iriko irarisha iri mu ruhongore.

Inka nyinshi z'ubwoko bwinshi zifise amabara atandukanye, hariho izera, izisa n'akagajo, izifise amahembe maremare, izifise magufi ziri ku nkombe y'uruzi ziriko zirarisha izindi zinwa amazi.

Imifuko myinshi cane igerekeranye ifise ibara ryera iri musi y'igiti kirekire cane gifise amababi magufi asa n'ayurwatsi rutoto hari n'akazuba gakeyi.

Ikibuga kirekire kinini cane kirimo ubwatsi bugufi kikaba gihagazemo umuntu w'umworozi yambaye igihuzu gisa nibara ry'ubururu ariko apompa umuti murubwo bwatsi.

Umurimyi yambaye impuzu y'irabura munsi akambara n'umupira ugomba kwera n'inkofero yera, afise ikintu ahetse k'umugongo ariko aravomera umurima wiwe kugira umere neza.

Umurima wagutse muremure kandi mwiza cane uteyemwo ibigori bikiri bito. Muri uwo murima, hakaba harimwo abagabo babiri, umwe yambaye inkofero, uyundi nawe yambaye agapira kirabura, bariko barateragira murivyo bigori.

Umurima munini, kandi mwiza cane uteyemwo ibigori bikiri bito hakaba harimwo abantu muri uwo murima, ariko barawubagara muri abo bantu hakaba harimwo abantu bambaye impuzu z'igisirikali.

Umukenyezi akenyeye igitenge yambaye n’agapira gasa n’umuhondo atandiriye n’agatambara mu mutwe ariko arapompa avomera ibiterwa vyiwe . Hirya hakaba hari amazu menshi cane yubatse mu buryo bwa kijambere.

Umugabo yambaye munsi impuzu yirabura, yambaye n'ibirato birebire vyirabura, afise mu minwe yiwe igipawa ariko ayora ivu ashira mu murima wiwe.

Umurimyi yambaye ikintu ku ntoke gisa n'ibara rigomba gusa n'iritukura, ariko arapompa ibitegwa vyiwe vy'itomati zitarera neza ariko zamye, ariko akoresha ikintu gisa n'icera gifise umuringoti wirabura.

Abagabo babiri bambaye umupira utukura ari hagati yabose Hakaba hari umwe yambaye agakofero gato k'umutwe gasa n'ibara ry'ubururu bafise n'umufuko wera bariko bayora ivu.

Umurima muremure muniniya usa neza urimwo abantu benshi bambaye impuzu zisa n'umuhondo bariko barapompa umuti murivyo biterwa, hirya hakaba hari uduti tureture dufise imitumba mito mito.

Umukenyezi akenyeye igitenge munda akambara agapira k'umuhondo akitwikira n'agatambara ku mutwe ariko aravoma umuti mubitegwa vyiwe , hirya tukabona inzu nyinshi zubatswe mu bwoko bwa kijambere .

Umuntu afise amazi mukiganza, ariko avomera agati kiwe ,hariko n'amase kuruhande ;uwo muntu akaba afise intoke zigufiya zivyibushe.

Ifi niniya cane rwose nziza yokeje iri mu kantu k'akuma kugaye, hejuru hakaba hariko akababi, ku ruhande hakaba hari umukate n'itomati.

ifi zitatu ziri mukantu kaka gapo gafise ibara rigomba gusa niryera izofi nazo zikaba zifise umubiri ugomba gusa nibara ryirabura

Ikiyaya c'amazi kinini gisa nabi kiri hagati mw'ishamba ry'ibiti birebire bifise amababi magufi magufi hari n'ubwatsi ku ruhande bugufi.

Indagara nyinshi cane zigerekeranyeko zibisi ziri mu bibakure binini binini, ikibakure kimwe gisa n'ibara rigomba gusa n'iry'umuhondo ikindi kikaba gisa n'ibara ry'ubururu.

Isahani yera iteretse ku meza ifise ibara ry'akagajo, ikaba iriko umuceri , i "tomate" hamwe n'isamaki ikaranze.

Ifi zibiri zitozito ziryamye mumunyu uri mugasorori gatoyi gafise ibara nk'iryakagaju ako gasorori nako kakaba gateretse kumeza.

Ifi iteretse kukameza bakuyemwo amahwa yayo, bakayikatamwo kubiri bakongera bakayugurura. Ikaba iteretseko intambi ifise umurindi wirabura.

Ifi zibiri zito zito ziteretse mumunyu uri mugasafuriya gasa nkakagaju gato gato. Ako gasafuriya kakaba gateretse kumeza ifise ibara rigomba gusa niryo ryako gasafuriya.

Ifi zitatu zirezire ziteretse kukantu kagasahani gafise ibara ryirabura hama kakongera kakaba gateretse kumeza hampande kuriyo meza hakaba hari udutunguru nutundi tubabi dusa nutwatsi,

Abantu batatu babiri bahagaye mu bwato uwundi ari ku nkengera y'uruzi ugwo ruzi rukaba rukikijwe n'imisozi myinshi itandukanye hakongera hakabamwo n'ubwatsi kunkengera y'urwo ruzi.

Abantu batatu abagabo babiri n'umukenyezi umwe bakaba bari impande y'ubwato hakaba hari umwe muribo ahagaze mu ruzi ariko aroba indagara , impande yurwo ruzi hakaba hariho ubwatsi burebure.

Indagara nyinshi zirundiye hamwe ziri mubwoko butobuto zifise nutwiso tuniniya zikaba zisa nkizejeje kurobwa muruzi ubwo nyene.

Ifi zibiri zibisi zikikujwe nutudimu dukataguye muburyo bwumuzingi zikaba ziriko nutubabi hejuru dufis ibara risa nkiryurwatsi, nutundi dufi kuruhande dufise ibara rigomba gutukura.

Ikiyaya c'amazi harimwo ubwato burimwo umuntu , ico kiyaya kikaba kirimwo ubwatsi burebure cane busa n'ibara ry'umuhondo niry'icatsi, bukaba ari bwinshi cane.

Ikiyaga ciza cane gose gikikujwe n'imisozi myiza kandi muremire yambaye ibiti vyiya tukabona n'ikirere gifise ibicu vyiza vyera.

Abantu babiri bari mu kiyaga mu bwato bitwaje imifuko yera akikujwe n'isenga hamwe n'ibiti bikikujwe ico kiyaga barimwo.

Ikibanza gito harimwo akayira gaca murico kibanza kikongera kikabamwo n'ubwatsi busanje hasi. Hariho n'uruhome rw'amatafari. Impande y'urwo ruhome hakaba hari ibiti bibiri vy'ibitoke, munsi hakaba hariho ivyatsi.

Ikibuga kinini cagutse cane kigaragara ariko kirimwo ubwatsi bwinshi bwimejeje bufise ibara rigomba gusa n'iryumuhondo ariko hakaba harimwo n'ivu indani murubwo bwatsi.

Igiti kirekire cane gose gifise umutumba munini ariko kikagira amashami mato mato n'amababi mato mato, hampande y'ico giti hakaba hari ibiterwa vy'ibitoke bikuze.

Ikibanza kinini kirimwo ubwatsi bwinshi hasi buteyeho hakaba harimwo n'ibiti vyinshi vy'umukaratusi, bifise umutumba mutomuto ariko bikagira amababi maremare asa nay'urwatsi.

Ikibanza kinini cane kirimwo ivu hakaba hateyemwo uduti dutoduto dufise utubabi natwo nyene dutoduto dusa n'urwatsi , hakaba hari ibiti vyinshi imbere yavyo.

Ikibanza kinini cane kirimwo Ivu ryishi iruhande yiryovu hakaba hari ibiti birebire cane gose ariko bifise utubabi tugufi gose dusa n'ibara ry'urwatsi rutoto

Ibiti bitandukanye vy'amashurwe ariko biteye hamwe, hari ibifise amababi agomba gusa n'ayurwatsi rutoto, hakaba hari nibindi bifise udushurwe dutoduto dusa n'ibara ritukura.

Ahantu umpengo nishamba hateyemwo ibiti birebire cane bifise amababi asa na y'urwatsi hakaba hateye n'ibindi vyatsi vy'ubwoko bwinshi hasi hakaba harininzira iciye hagati muri ivyo vyatsi.

Umurima w'ibigori ukiri muto cane ,ukaba urimwo n'ivu ryinshi cane ,hakaba harimwo kandi n'ibiterwa vy'ibitoke vyovyo bikuze gato hirya yuwo murima hakaba hari n'ibiti vyinshi.

Ikibanza kinini cane cagutse kigaragara, kirimwo ivu ryinshi kikongera kikabamwo ibitoke vyiza cane kandi birebire hirya hakaba hari n'ubwatsi buteye.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi bukiri bugufi ariko bwinshi cane, haruguru hakaba hari umurima w'ibigori wumye hirya naho hakaba hari ibiti birebire cane.

Igiti c'ivoka kirekire cane gifise amashami mato mato kikagira n'amababi maremare asa nk'urwatsi rutoto, hakaba hariko n'amavoka yeze ageze kwamurwa.

Ikibanza kinini cane gifise ubwatsi bwinshi bugufi harimwo n' impene zitatu zifise ibara ryirabura ziriko zirarisha muri ubwo bwatsi hakaba hariho n'ibiti bire bire cane impande y'ico kibanza.

Ikibanza kinini cane kirimwo ivyatsi vyinshi kandi bigufi kikongera kikabamwo ibiti vyinshi birebire bifise amashami magufi magufi ariko bikagira amababi maremare.

Ikibanza kinini cane cagutse gisa nk’ikigaragara ariko harimwo ubwatsi bugufi cane ico kibanza kigasa nk’icari catewemwo ibigori ariko vyavuyemwo. Hirya hakaba hari ibiti birebire.

Ikibanza kinini cane kirimo ubwatsi bugufi kirimo nibishishwa vyibigori vyumye hirya yubwo vyatsi tukabona ibiti birebire cane bifise namababi magufi.

Ikibanza kinini cane kisa nkikigaragara ariko kirimwo ubwatsi bugufiya, kikongera kikabamwo n'amabuye manini manini cane, kikongera kikabamwo n'ibiti hirya birebire cane rwose.

Uduti tureture dufise umutumba muto muto tukagira n'amababi asa n'ay'urwatsi duteye ahantu mu kibuga hari ivyatsi hasi, hirya hakaba hari igiti kirekire giteyeho.

Ikibanza kinini cane kirimwo ivu ryinshi cane gose, giciyemwo utuntu umengo n'inzira hagati, hirya hakaba hari n'ibiti vyinshi cane kandi birebire bifise amababi asa n'ayugwatsi.

Umurima munini wagutse gose, urimwo ahanini ivu hasi uteyemwo ibitoke vyinshi ufise imitoto miremire, bikogera bikagira ibitoke biriko birama.

Itongo rinini cane ryagutse, riteyemwo ahanini ibitoke vyinshi, hakaba hari n'ivyatsi vyinshi ku ruhande birebire na bugufi vyose, n'ibindi biti biteye iruhande.

Ikibanza kinini cane kirimwo ubwatsi burebure budakase hamwe n'ibiti birebire cane bifise umutumba ariko mutomuto bikongera bikagira amababi asa nkay'urwatsi.

Inzira iciye iruhande y'ivyatsi hamwe n'ibiti biteye hepfo y'umurima w'ibitoke bikuze hakaba hari n'inzu haruguru y'ivyo bitoke y'ubatse m'uburyo bwa kijambere.

Igiti kirekire cane gifise amashami mato mato kikagira n'amababayi mato mato asa n'urwatsi rutoto gihagaze impande y'inzu hakaba hari n'ibicu vyera hejuru.

Ikibanza gito kirimwo ivu risanzaye n'utwatsi duto duto muriryovu hakongera hakabamwo n'ibiti bibiri bifise amababi magufi magufi, hakongera hakabamwo n'amabuye hirya asa nk'ayagerekeranye.

Ibarabara ririmwo ubwatsi hasi rica imbere yinzu yubakishije amatafari , hakaba hari n'ibiti biri imbere y'inzu ivyobiti bikaba ari birebire cane gose .

Itongo ririmwo ivu, riteyemwo ubwatsi bugufibugufi, hirya yaho hakaba hari ibiti bifise amababi atemba ariko magufimagufi asa n’ay’ugwatsi.

Igiti c'umwembe giteye mukanogo bimvye karimwo isi igumye, gakikijwe N’utundi twatsi tugufi tugufi tuzunguruka ico kinogo gateyemwo.

Umurima muremure uteyemwo ibitegwa. Tukongera tukabonako harimwo n'ivu muri uwo murima ,hirya naho tukabona ibiti vy'ubwoko bwinshi bikikuje umurima.

umurima muremure wagutse urimwo ibiterwa ndetse nivu hakurya tukabona ibiti birebire bifise amababi maremare tukongera tukabona nibindi biti bifise amabara agomba gusa nayera

Umurima muremure usa neza ushajije urimwo ibitegwa bifise amababi asa nurwatsi hirya hari ibiti bitandukanye birebire bifise amababi magufi magufi.

Umurima w'ibigori birebire bifise amababi maremare y'ibara y'urwatsi akaba akikujwe nubwatsi buri hasi busa nabwo nyene n'ibara y'urwatsi.

Ikibanza kinini cane kigaragara kirimwo ubwatsi, nahantu bari barimye ibigori ubu hari ibisigarira vyumye, n'ibiti birebire biriko amababi asa nkayurwatsi.

Inzira ntoyi cane igizwe n'ivu ahanini harimwo igiterwa c'amateke hakabamwo n'igiterwa c'igitoke hakongera hakabamwo N’utundi twatsi duto duto hasi.

Umurima muniniya wagutse harimwo inzira zica hagati yuwo murima uwo murima ukaba urimwo utwatsi turemvye hasi nutundi tugomba kugira amababi ari maremare.

Isi ririmwo ivu ribagaye, rikaba ririmwo n'amabuye mato mato, ku ruhande hakaba hariho n'igiti kirekire kiriko amababi, hakuno naho hakaba ubwatsi busa n'umuhondo.

Ni umurima urimwo ubwatsi bugufiya, hakurya tukabona ibiti birebire bifise amababi asa n'ayugwatsi, tukongera tukabona inka iri muri nya murima ifise amabara yera; n'ayirabura ku mubiri wayo.

Umurima ugizwe n'ivu n'ibitegwa ku ruhande ukaba irimo utubuye twinshi n'uduti twinshi tw'ubwoko bwinshi hakaba harimo n'utwatsi twinshi hirya yuwo murima.

Ivyatsi birebire nabigufi vy' ubwoko bwinshi biri mwishamba bikaba bikikujwe n' ibiti bitandukanye harimwo birebire na bigufi harimwo n'ibindi bifise amababi maremare n' ibindi bifise magufi.

Inzu yubtswe mubwoko bwa kijamabere isakajwe amabati, ikagira numuryango wicuma ugomba kugira ibara risa nkiryirabura, imbere yiyonzu harigiti gifise amabara asa nkayurwatsi.

Ibiti bitandukanye, hari igiti c’ishurwe kiriko amababi agomba gusa n'ayera, n’ikindi kiri inyuma kirekire cane gifise amashami ariko amababi magufimagufi, n'amabuye abiri hasi.

Ikibuga kirekire kinini cagutse kandi ciza kiriko ubwatsi, ico kibuga kikaba gikikujwe n'ibiti vy'ubwoko bwinshi birebire bifise amababi magufi magufi.

Ikibuga kiriko amabuye asanzaje hasi kikaba kiriko nubwatsi bwinshi hampande yayo mabuye hakurya tukabona umurima wibigori nibiti bibiri birebire.

Ni isi iriko ubwatsi butandukanye hariho ubwatsi burebure busa nkubwumye hakaba hariho nubundi bugufi busa nubukeye gato kuruhande hakaba hariho ibiti birebire bifise amababi maremare na magufi

Umurima urimwo ibitegwa bitandukanye, harimwo ibitegwa bifise ibara risa nk'iry'uryatsi bigufibigufi, hakaba harimwo n'ibitegwa hakurya bifise ibara rigomba gusa nk'iry'umuhondo, bikaba bikikujwe n'ibiti birebire ku ruhande, bifise amababi magufimagufi

Abantu benshi cane , harimwo abambaye imipira yera , n'inkofero k'umutwe zisa n'ubururu bari mu murima w'ibigori bariko bararaba uko umeze hirya hakaba hari umusozi muremure munini cane.

Umurima munini wagutse mwiza urimwo ibiterwa bisa neza ;hagati mur'uwo murima hakaba har'inzira baciye ihagazemwo abakenyezi bafashe mu minwe ikinti umengo n'umuringoti uriko uravomera ivyo biterwa.

Umukenyezi yicaye mu murima, ariko arateragira yambaye igitenge munda akitwikira n'agatambara gasa nibara ritukura ku mutwe hirya hakaba hari imisozi iriko ibiterwa biteye mu buryo bwa kija mbere.

Igiti ciza cane c'igitoke Kandi kirekire camyeko igitoke kiri no mukwera giteye iruhande yinzu yubakishije ivyondo hariho n'ivyatsi kuruhande bihateye numurima w'ibigori.

Udukwavu dutatu dufise amabara atandukanye, hari akirabura hose gusa gafise umurongo wera mu ruhanga, hari nakandi kera hose, nakandi gafise ibara rigomba kwegereza iryirabura.

Ibigori vyinshi bigerekeranye n'ibindi bisanzaje ku bintu bisa nk'ibihema harimwo abantu hagati bariko barabiraba harimwo umugabo umwe yambaye agapira akagomba gusa nibararitukura yirya hakaba hari umurima w'ibitoke.

Ivyamwa bita ipera hakaba hari irimeze neza n'irindi basatuyemwo k'ubiri, Ikaba ifise urukoba rw'inyuma rusa n'urwatsi rutoto ariko indani rikagira ibara risa nk'iritukura

Umurima munini cane wagutse gose, mwiza cane ubereye ijisho, uteye mu buryo bwa kijambere. Hakaba harimwo ibintu vy'ivyuma hagati muri uwo murima. Hakaba kandi n'ibindi biti biteye haruguru y'uwo murima.

Igiterwa bitwa iteke kikaba gifise umutumba mutomuto cane ariko kikagira amababi manini manini afise ibara rigomba gusa n'iry'urwatsi rutoto kikaba giteye ahantu hari ivu ryinshi.

Umukenyezi akenyeye igitenge, afise n'agakofero k'umutwe yambaye n'umupira w'imbeho wirabura, afashe mu minwe ishu ryeze. Akaba ahagaze mu murima w'amashu.

Umurima wagutse mwiza kandi munini w'ibitoke. Hepfo yaho hakaba hari abantu benshi cane, abagore ,abagabo bariko bararaba ingene borora inzuki uyo mugabo ari imbere, akaba ariwe ariko arabasigurira.

Umukenyezi akenyeye igitenge yitandiriye n'agatambara ku mutwe, ariko atambuka mu murima wiwe usa nk'uweze w'imboga, ariko ari hweza ukungene uriko uragenda ukura yirya yiwe hakaba har'ibiti birebire biteye.

Umukenyezi yambaye impuzu zirabura afise naga fuka munwa yitwikiriye n'agatambara mumutwe gasa n'ibara ry'ubururu afise mu minwe ivyamwa bifise ibara ritukura ahagaze imbere y'umurima

Ikibakure kininiya giteretse hasi gifise ibara rigomba gusa nkiritukura bashizemo intore nyinshi zifise ibara rigomba gusa nkiryumuhondo rikeye gato.

Ikibanza kiri imbere y'inzu yubakishijwe amabuye akomeye cane, ico kibanza kikaba kirimwo ubwatsi bwinshi cane bugufi, hakongera hakabamwo n'amashurwe matomato asa n'ibara ry'umuhondo.

Umurima w'ibigori munini cane hasi hakaba Hari n'ivyatsi bihateye umurima ukaba ugizwe n'ibigori vyumye cane gose izuba ryakiye gose.

Ikibanza kinini cane giteyemwo ibiterwa bitonze ku murongo mu buryo bwa kijambere hagati muri ivyo biterwa barahasize inzira ishobora guhonyoramwo umurimyi ariko arihweza uwo murima hakaba harimwo n'abarimyi indani.

Abantu benshi bahagaze mu murima w'ibigori harimwo abagabo babiri n'abakenyezi bane bakenyeye ibitenge bariko bimbura ibiraya biri musi y'uwo murima w'ibigori.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira usa n'ubururu, uwundi yambaye inkofero ku mutwe isa n'iyitukura, bahagaze mu murima mwiza cane w'ibiharage weze, urimwo n'amababi asa n'ayumuhondo.

Umugabo yambaye umupira ufise ibara risa nk'iry'ubururu afise mu biganza vyiwe ivyamwa bita umwembe. Ivyo vyamwa bikaba bihiye gwose. Ku ruhande tukabona naho biteretse bigerekeranije.

Abantu benshi batandukanye, abagabo, abagore ndetse n'abana, bahagaze imbere y'inyubakwa zubatswe muburyo bwa kijambere bakikujwe n'ibiti bitandukanye, bakaba bafise ibiterwa muntoke.

Umurima munini cane gose wagutse uteyemwo ibigori bikuze gose biriko birera biri no mu kugera kwimburwa niyo vyamera, hakaba hariko amababi asa nay'urwatsi.

Impene nyinshi ziriko zirarisha ahantu hari ubwatsi bwinshi busa n'ubwakuze bukebuke, izo mpene zikaba zifise amabara atandukanye ku mubiri, hari iyirabura hari n'izivanze ibara ryera niry'irabura.

Umugabo yambaye agapira kirabura afise n'inkofero ku mutwe isa n'iry'urwatsi rutoto, akoze ku giti giteye ahantu hasi hari n'ubwatsi bwinshi iruhande y'ico giti.

Umukenyezi yambaye impuzu z'ibitenge afashe intete z'ibigori mu minwe , inyuma yiwe hakaba hamanitse ibigori vyinshi cane vyumye , bimanitse ku bintu vy'ibiti bigerekeranije bari bapanze.

Igiterwa c'itomati gifise umutumba mutomuto kikagira n'amabi agomba gusa nayo urwatsi kiriko amatomati matomato atarera gifise ibara rigomba gusa nayonyene niry' urwatsi.

Umurima munini cane wagutse Kandi mwiza gose w’amashu uteye mu buryo bwa kijambere igenda irarabarabana. Hirya hakaba hari ibiti birebire cane bifise amababi asa n’ay’urwatsi.

Umurima mwiza cane gose munini, uteye mu buryo bwa kijambere. Hagati muri uyo murima, bagiye barasiga inzira zitozito ahashobora guca umuntu. Hakaba harimwo abakenyezi bafashe ikintu kimeze nk'umuringoti, bavomera uwo murima.

Ibiraya vyinshi vyiza kandi vyeze basoromye biri ahantu hameze nko mukigega hashigikijwe n'ibiti vyinshi bitandukanye hakaba hasakajwe udutafari kuruhande.

Ikibanza kinini cagutse gihagazemwo abantu batatu kirimwo n,ubwatsi bugufi busa neza hirya tukabona amazu menshi cane asakaje amabati.

Umurimyi yambaye ishati ifise amaboko maremare irimwo imirongorongo ahagaze mu mirima yateye mu buryo bwa kijambere akaba afise agati kamwe mu minwe ariko arihweza.

Ikibanza kinini kiri ku musozi, kiriko ubwatsi bwinshi cane, kiriko kirarimwa n'abantu bane, harimwo abakenyezi babiri n'abagabo babiri, umwe murabo bagabo akaba yambaye agakofero ku mutwe.

Umukenyezi akenyeye igitenge munda atandiye n'agatambara ku mutwe gasa n'ibara ryera ahagaze hagati mu murima w'ibiharage ivyo biharage bikaba bizitirijwe n'uduti.

Umurima munini cane uteyemwo ibiterwa bikiri bito. Hakaba hari ivu ryinshi riri muri uwo murima. Ivyo biterwa bikaba bifise amababi agomba gusa nay'urwatsi.

Ikibanza kiri imbere y'inzu hubakishijwe amabuye akomeye cane , ico kibanza kikaba kirimwo ubwatsi bwinshi busanzwe , hakongera hakabamwo amashurwe akuze gato.

Umurima munini cane wagutse kandi mwiza gose w'icayi, urimwo abantu benshi cane bitwaje utuntu tumeze nk'uduseke tujishe, bariko basoromeramwo ico cayi.

Umugabo yambaye igikoti kinini kandi kirekire cane gisa n'ibara ritukura, akaba yambaye n'inkofero ku mutwe isa n'ibara ry'ubururu, akaba ahetse ikintu kijishije kimeze nk'igiseke ariko arasoromeramwo icayi.

Imitonore myinshi yeze kandi myiza cane umuntu ayifashe mu kiganza, imbere hari umurima w'iyo mi tonore, hasi hakaba hari ivyatsi vyinshi.

Inka zibiri zitandukanye, hariho imwe ifise ibara ryirabura n'iryera bivanze ikaba idafise amahembe ku mutwe. Hakaba hariho n'iyindi ifise ibara ry'umugina, nayo nyene akaba ata mahembe igira.

Ikibanza kinini cane cagutse rwose, kirimwo umurima w'ibigori, hirya hakaba hari ubwatsi buryamye hasi, ku kibanza kinini kigaragara, kirimwo ibiti indani.

Amabungo atanu, ane akimeze neza n'irindi rimwe basatuyemo kubiri. Hariho amabungo amwe asa n'ibara ry'umuhondo, n’ayandi asa n'ibara rigomba gutukura.

Abantu benshi harimwo abagabo n'abakenyezi bariko baratekera amavoka mu mifuko isa n'ibara ryera cane hirya Hakaba hari ubwatsi bwinshi buhateye.

Inkoko nyishi cane ziriko zirinobera mukantu karekare kameze nk’umuringoti bazishiriyemwo, izo nkoko zikaba zigizwe n' amabara abiri canecane iryera n' iryirabura.

Umugabo mutomuto yambaye ishati y'amaboko maremare n'inkofero ku mutwe ahagaze hagati y'umurima w'ibigori mwiza cane ufise ibigori biri mukwera.

Utuntu dutatu tumeze nk'umuzingi tujishe nka kurya kw'inkoko, indani harimwo ibiyoba vyinshi inyuma. Inyuma Yutwo tuntu hakaba hariho n'ibindi vyinshi batekeye.

Inkoko zibiri hariho isake ndende , ifise amoya asa n'ibara ry'umugina n'inkokokazi kuruhande yayo ifise ibara rigomba gusa n'iryera, zose zikaba zihagaze kukantu kagati.

Umusozi mwiza cane muremure ,ugabuwemwo ubuce butobuto bugenda burakurikirana; ubwo Buce Bukaba burimwo ivu risanzaye ,bukongera bukabamwo ibiti birebire bifise amababi magufi magufi.

Abakenyezi benshi harimwo umwe yambaye umupira w'ubururu n'igitenge mu nda, hariho n'abandi inyuma yiwe bari mu murima w'amashu bariko bararaba ingene umeze.

Inka ivyibushe cane nini ifise amezi ikaba ifise ibara ryera cane ahanini ariko ikagira nirindi ryirabura ikaba iri muruhongore gwayo ruzitijwe n' ibiti.

Agakwavu kavyibushe cane gafise udutwi tureture kakagira n’ibara ryera cane rwose kari kumwe n’utwana twayo mu vyatsi bishashe mu kantu kameze nka kuma gakingiriye izo nkwavu.

Igitegwa c'itomati, ico gitegwa kikaba kiriko intomati zitoto zitararera, zifise ibara risa nk'iry'urwatsi rutoto. Zikaba ziteye ahantu hari ivu, zikongera zikagira amababi magufi magufi.

Umurimyi yambaye impuzu ndende isa n'ibara ry'ubururu ari mu murima hagati w'ibigori vyeze, ariko arasuzuma ingene bimeze ko atabirwaye birimwo.

Ivyamwa bita inanasi zifise amabara atandukanye, hari izigomba gusa nk'ibara ritukura, bisigura ko izo ziba zihiye neza. Hakaba hari izindi zigereza ibara ry'urwatsi, izo nazo bisigura yuko zitaba zirasha neza.

Icamwa citwa ibungo giteretse kukantu mengo nakameza, ico cama cikaba gifise umubiri winyuma ugomba gusa n'ibara ritukura indani naho hakagira utubuto dusa n'ibara ryumuhondo.

Isoko rinini cane ryagutse ririmwo ibiraya vyinshi kandi vyiza gose binini binini, hakaba hahagazemwo umuntu ariko arabicuruza, yambaye umupira usa n'umuhondo.

Abantu bane bari mu kizu kinini cagutse gisakaje amabati, n'ivyuma bifashe ayo mabati, bakaba bariko baratondeka imitonore basoromye bashashe ku kintu cera kimeze nk'igihema.

Umurima wibigori vyishi birebire ,urabona ikigori gihetse ibigori bitatu bifise ibara ritandukanye nkiyo ayo mababi yivyo bigori afise Tukabona ko nohagati ivyo bigori hariho ubwatsi nivu

Imicungwe ihiye cane iteretse ku kantu kajishije, hirya hari amatunda ashishiye cane ari mu kantu k'agasashe, akongera nayo nyene akaba ku kantu kajishije. Tukabona n'imyembe ifise amabara atandukanye iri kuri ako kantu nyene kajishije.

Abantu benshi abagore n'abagabo, barikwamura icamwa c'ivoka mumirima; Hakaba hari imifuko myinshi ifise ibara ryera; Hakaba hari n'umutaka kuruhande.

Isi irimwo ivu hakaba harimwo n'agati gateye muriyo si k'ubwatsi busa n'umuhondo bukikujwe nubundi bwatsi bwumye bukikuje ako gati .

Ivoka zitatu ,hari imwe yuzuye hakaba harimwo n' izindi zibiri zaciwemwo hagati, tukabonamwo inyama isa n'umuhondo ,hakaba harimwo n'ikibuto hagati zikaba zifise umubiri wohanze usa nurwatsi.

Umurima uteye muburyo bwakijambere mu kintu cugaye hejuru harimwo numurimyi yambaye ishati yera ariko arasuzuma uwo murima ukuntu umeze.

Umukenyezi akenyeye igitenge munda, yitandiriye nagatambara mu mutwe, akaba afise isuka mu minwe yiwe ariko ararima mu murima wiwe ,hakaba hari akazuba kariko kararenga mu bicu vyera.

Abantu batandatu harimwo abakenyezi batatu numugabo akuze umwe nabana babiri bambaye udufukamunwa bari mumurima w'ibigori gusuzuma uko biriko birakura, inyuma hariho n'ibiti bitandukanye.

Abantu batanu harimwo abagore bane n'umugabo umwe bari mu murima w'itomati bagiye kwimbura, bose bakaba bafise itomati mu minwe yabo. Uyo murima w'itomati ukaba ushinzemwo ibiti birebire bikikuje uwo murima.

Umurimyi yambaye agapira kera ariko arabagara mumurima wiwe wimyumbati kuruhande tukabona n’ibindi biti vyinshi inyuma bifise amababi maremare.

Umurima w'ibigori birebire uriko n'ibigori, ivyo bigori bikaba bifise amababi maremare asa n'urwatsi, hakaba harimwo nutwatsi hagati muri ivyo bigori.

Hariyo ibifungugwa vyinshi bitandukanye, hariho ibitunguru bitukura, ibitunguru vyera, indimu ziri mu gakapo gasa nkubururu, I karoti ,itomati ndetse nibindi vyinshi.

Umurima muremure muniniya, harimwo abantu bariko barasoroma. Hakaba harimwo umuntu yambaye umupira w'amaboko maremare, yikoreye akagapo karimwo ivyo yasoromye.

Igiti cumwembe gifise imyembe minini minini ivyibushe , ico giti kikongera kikagira amababi maremare afise ibara ryurwatsi

Indimu zitatu hakaba hari imwe yuzuye, nizindi zibiri ari bice bice. Zikaba zifise ibara risa ni ry'urwatsi, indani naho rikaba rifise ibara rigomba gusa nki ry'umuhondo gato.

Umuntu w'umugabo afise ubwanwa yambaye agakoti gashaka kw'irabura ahagaze mumurima urimwo uduti dutoduto dufise ama babi asa nk'ayurwatsi .

Igiti c'amatunda atukura gifise n'amababi asa nay'urwatsi ,kikaba gihagatiwe n'ibindi biti bitandukanye, hakurya hakaba hari umusozi muremure uriko ubwatsi.

Umurima munini cane mwiza uteragiyemwo ibigori bikiri bito cane, uwo murima ukaba uhagazemo abantu benshi, harimwo umwe yambaye impuzu zagisirikare n'uwundi afashe agasafuriya karimwo imbuto ariko arateragira.

Ni ikirundo cibijumbu harimwo ibigomba gusa nkibitukura hakaba harimwo nibigomba gusa nivyera, bikaba birundiye hamwe.

Urukoti rw'inanasi zikiri mumurima hariho imwe yahiye ifise ibara ry'umuhondo hakaba hariho nizindi zibiri zitarasha zifise ibara ry'urwatsi zikaba zikikijwe namababi maremare yicatsi.

Umukenyezi yambaye ikoti isa n'ubururu ari kugenzura umurima wiwe yateyemwo ibitegwa. Uwo murima ukaba ufise inzira hagati na hagati zicamwo abarengana.

Umukenyezi akenyeye igitenge akaba yitandiye agatambara gatukura kumutwe ariko aratwenga yambaye n'agapira kera akaba afashe udushurwe dutatu muminwe inyuma yiwe hariyo ubwatsi bushashe hasi.

Igitegwa c’intore giteye mu buryo bwa kijambere, kikaba giteye ahantu hari ubwondo. Ico gitegwa kikongera kikagira imitumba mito mito n’amababi agomba gusa nay'urwatsi.

Umugabo w'umurimyi ariko arimbura mw'itongo ryiwe imyumbati miremire kandi myiza cane , hirya yiwe hakaba hari umukenyezi , akaba akikujwe n'ibiti n'utwatsi tureture .

isi ndimwa iriko ivu ryishi bamenyeko ibiraya vyiza ,vyishi bihejeje kwimburwa muriyo si nyene kuruhande hakaba hari utwatsi duto duto .

Umurima w'intore zifise ibara risa n'urwatsi zikaba ziri kumwe n'ibiti bifise amababi asa nayurwatsi, umurima hasi hakaba hari ivu.

Umurimyi ari kwitaho umurima wiwe, umurima urimwo utuyira hagati na hagati urimwo n'utwatsi tugufiya dusa nibara y'umuhondo duto duto.

Umugabo yambaye impuzu zigomba gusa n'ibara ryirabura hirya yiwe hakaba hari umukenyezi yambaye igitenge gisa n'ubururu yitandiye n'agatambara kirabura bakaba bariko bihweza igiti c'amavoka.

Amateke menshi asa neza arunze ahantu hamwe, hakaba hari iteke rimwe basatuye, aho tubonako rifise indani hasa nahera.

Umwungu uteretse ahantu, ukaba ufise amabara atandukanye harimwo iry'urwatsi rubisi, harimwo iry'urwatsi rutoto hakabamwo niry'umuhondo, rikaba rifise akantu hejuru kameze nk'agati.

Igitegwa c'iteke gifise amababi meza cane manini manini, kikongere kikagira imitumba mitomito, hirya yico gitegwa hari ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye n'ubwatsi buri hasi.

Abantu batatu , abakenyezi babiri n’umugabo umwe bari mu murima w’amashu, bose bakaba bafise mu minwe yabo ishu rimwe rimwe. Bakaba bakikujwe n’ibiti bitandukanye bikikuza uyo murima.

Igiterwa kimeze nkintore ariko coco gifise ibara rigomba gusa nk'iryurwatsi kikaba gifise n'umutumba muto muto n'amababi mato mato arereta .

Umukenyezi akenye igitenge, atandiriye n’agatambara mu mutwe, ariko apoma imiti ibitegwa biwe vy’ibigori. Hirya tukabona inzu zubatswe mu bwoko bwa kijambere n’uduti tureture dufise amababi magufi.

Ibiharage vyiza biri mu kabakure gasa n'ubururu. Ivyo biharage bikaba bifise amabara menshi atandukanye, harimwo ivyirabura harimwo ibigomba gusa n'ivyera n'ibindi bifise amabara menshi.

Ivyatsi birebire biri mw'ishamba, ivyo vyatsi bikaba bigomba gusa n'ibara ry'umuhondo, bikongera bikagira udushugwe turi haruguru yatwo dusa nk'utwera.

Umukenyezi yambaye impuzu zera akaba afise n'agakofero ku mutwe kera nyene, kuruhande hakaba hariho imirima itewe muzakijambere akaba ari kuyisuzuma.

Ikibuga cagutse gatoyi kimeze nk'ubusizi hakaba harimwo abantu bariko barakibagara haruguru hakaba hari inzu isakajwe amategura hirya ku mpande naho hakaba hari ubwatsi.

Umurima muremure mwiza kandi wimitonore hariho umuntu yamuye iyo mitonore ayishira mu kiganza hakurya yuwo murima turabona ibiti birebire bimeze nkishamba ibikikuje.

Umurima wibigori birebire hariko n'ibigori bifise umushatsi hejuri ivyo bigori bikaba bifise ama babi maremare asa n'urwatsi

Abantu baborozi bari mu murima w'icayi bari gusoroma. Abo bantu hakaba harimwo abakenyezi n'abagabo. Uwo murima wabo w'icayi ukaba ukikujwe n'ibiti birebire.

Igiti c'indimu kiriko ivyamwa vy'indimu bitarera neza, gifise umutumba muto muto kikongera kikagira n'utubabi duto duto tugomba gusa nk'icatsi.

Umukenyezi ari mu murima ari gutera igiti afuriza n’utwondo turi ku ruhande. Akaba akikujwe n’ibiti bitandukanye hamwe n’abantu ku ruhande rwiwe.

Umukenyezi yambaye agapira gatukura, akenyeye n'igitenge, yitwikiriye n'agatambara gasa n'ubururu ku mutwe, ariko kubagara umurima wiwe. Hirya turabona n'ubwatsi bwinshi bushashe ku musozi, n'ibiti birebire bifise amababi asa nay'urwatsi.

Umurima munini cane wagutse w'ibigori utarera urimwo ibigori vyishi cane hirya tukabona ibiti vyishi bikuje uwo murima .

Ikibanza kinini caguze giteyemwo amashurwe afise ibara ry'igera. Ico kibanza kikaba gikikujwe hirya n'ibiti bitatu birebire hamwe n'imisozi ku ruhande.

Amateke manini manini meza atatu agerekeranye ko ari m'ubwoko bwa kijumbu, akagira ibara rigomba gusa nk'iryakagajo nibara rindi rigomba kwera.

Ivoka zibiri, imwe yuzuye ikwiye n'iyindi isatuyemwo kubiri, tukabonako indani harimwo akabuto kandi zikagira n'urukoba rugomba kwirabura.

Umukenyezi yambaye igitenge ariko avomera imirima, inyuma yiwe hakaba hari umusozi uriko ibiti vyinshi bitandukanye nubwatsi.

Igiti c'amatunda kiriko amatunda yeze arayo asa nkayatukura, hakaba hariko n’ayandi atarera arayo agomba gusa nk'urwatsi, ico giti kikaba gifise imitumba mitomito kikongera kikagira amababi magufi.

Itomati ziteretse mukadobo, intore zishashe hasi cokimwe nurusenda, hariho ibitunguru biri mukadobo hakaba hariho nizindi ngaburo nyinshi.

Ikibanza kinini cane cagutse kigaragara harimwo ubwatsi bugufi cane, kizitirijwe n'ibiti bigufi bifise amababi asa nkay'urwatsi hakaba hari n'amabuye arundarundanye imbere yivyo biti.

Igiterwa bita isoya, gifise intete zisa n'ibara r'itukura ico giterwa kikaba gifise umutumba muto muto ariko kikagira amababi manini manini asa nay'urwatsi.

Imbuto zigitegwa cuburo gifise imbuto zigomba kugira ibara risa nkiryumuhondo ziri mubiganza vyumuntu biri hejuru yivu risanzaje.

Igiterwa bita umutonore hakaba hari imitonore myinshi ipanzapanze bayishize ku kantu kameze nk’igipukuru itondetse igerekeranye kuri icyo bipukuru.

Ahantu hari ibigori vyinshi bitonoye , bifise intete zera bishashe ku bintu umengo n’ibihema, hagati hakaba hariho abantu bariko bagenda babiraba, hirya hakaba hari imisozi myinshi.

Igiterwa c'isoya ceze kigeze kwamwa kiriko intete zisa n'izitukura ifise umutumba mutomuto, kikagira n'amababi maremare asa nay'urwatsi.

Ikintu kimeze nk'igiseke ariko kirekire coco gifise kumunwa hejuru wugaye kijishije mu buryo bw'ikirundi, kikaba gisa n'ibara rigomba kwirabura inyuma.

Umurima muremure cane kandi mwiza cane ukaba uteye muburyo bwa kijambere, hagati muruwo murima bakaba barasigajemwo inzira umurimyi ashobora gucamwo iyo ariko arawuraba.

Umurimyi yambaye impuzu yera afise n’akantu kameze nkaga kofero kumutwe gafise ibara ry' umuhondo ahagaze imbere y' imifuko myinshi itekeyemwo ibintu igerekeranye.

Igiterwa bita umutonoore, kikaba giteretse mu kantu umengo n'akabakure gatoyi, bikaba bifise amabara atandukanye. hari ibifise ibara risa n'urwatsi rutoto, ibindi bifise ibara risa n'iryumuhondo n'ibindi bishaka kwirabura.

Igiterwa cisoya ,ico giterwa kikaba gifise imbuto zitozito zisa n'ibara ritukura, kikongera kikongera kikagira n'imitumba mitomito ariko kikagira amababi maremare asa nkay'urwatsi

Abakenyezi babiri bari m'umurima w'ibiyoba munini cane, bitwaje n'isafuriya kuruhande baza barashiramwo ivyo biyoba bagiye gusoroma, hakaba hari n'ibiti bitandukanye muruwo murima w'ibiyoba.

Umurima munini wagutse w'isoya, uwo murima ukaba ugizwe n'ibiterwa bigomba kwera bikaba bifise imbuto nazo nyenee zigomba gusa n'ibara ryera bikaba bifise amababi asa n'ay'urwatsi.

Ibigori vyinshi cane bimanitse kukintu c'igiti, ivyo bigori bikaba vyumye gose ariko bitaratonorwa, bikaba biri imbere y'inzu yubakishijwe amatafari bikongera ikongera ikagira umuryango usa nk'uwutukura.

Imifuko minini cane kandi miremire isa n'ibara ryera irimwo ibiyoba vyuzuye hakaba hariho n' abantu bariko bagenda baranoba indani baraba uko ibiyoba bimeze.

Ibigori vyinshi cane bifise amabara menshi cane atandukanye, hariho amabara y'irabura hari ayasa n'umuhondo, ay'atukura, ayera ndetse nayandi, ivyo bigori bikaba biteretse kukantu kajishije.

Ikibanza kinini gihuriyemwo abantu benshi cane, hariho n'imiduga itandukanye, hakaba hariho imifuko myinshi isa n'ibara ryera igerekeranye muri ico kibanza.

Umurima munini cane wagutse gose uteyemwo ibiterwa mu bwoko bwa kijambere, hagati mur’uwo murima hakaba hari inzira zitozito umuntu ashobora gutambukamwo ariko araraba Uwo murima.

Umufuko munini cane urimwo intete nyinshi gose z'ibigori zifise ibara risa nk'iryumuhondo, hejuru hakaba hari utuntu tubiri tw'udusafuriya kamwe kagomba kwera akandi gafise ibara risa n'iryurwatsi.

Abantu benshi b'abagabo bashengereye imifuko minini minini yera irimwo ibiyoba vyinshi, ivyo biyoba bikaba bigomba kugira ibara risa niry'umuhondo.

Imifuko ibiri isa n'ibara ryera irimwo ibiharage bitandukanye kw'ibara, umufuko umwe urimwo ibiharage bigomba gusa n'ibara ry'umugina ibindi bikaba bisa n'ibara ryirabura.

Ibigori vyinshi vyumye bishashe ku mahema ari hasi hakaba hariho abantu bari kubigenzura umwe muri abo bantu akaba afise umutaka ufise ibara ry’ubururu hirya tukabona ibiterwa vy'ibitoke ni uruhome rurerure .

Umukenyezi yambaye agapira, gatukura akongera agatandira agatambara gasa n'umuhondo, ariko atambuka mumurima wiwe w'ibiharage agenda araca inzira

Ibigori vyinshi batonoye biteretse mukantu kagasandugu, ivyo bigori bikaba bifise intete zifise amabara menshi atandukanye, zikongera zikagira utuntu tumeze nk'umushatsi kumutwe.

Umurima w'ibiharage weze hakaba hariho umurimyi ariko arasoroma muri uwo murima yitwaje utudobo tubiri aza arashimwo ivyo biharage ariko arimbura.

Umukenyezi arambije amaguru hasi ,akenyeye igitenge ,akagira nagatambara kera yatanditse mu mutwe ari kunoba ibiyoba vyiwe yasheshe kugihema hasi.

Ibigori vyinshi bimbuye bakamanika ku bintu vy'ivyuma babigerekanya kandi bitondetse bikaba biri ku vyuma bigomba gusa n'ivyirabura birebire bishinze hasi.

Igiterwa ciza kiryoshe c'ibiyoba, kiteretse mwivu aho bari bahejeje kucimbura. Kikaba kiriko n'ubwatsi burebure kumutwe rusa n'ibara ry'umuhondo.

Umurima munini wagutse uteyemwo umuceri urimwo umworozi ariko arasusuzuma ibiterwa vyiwe, uwo murima ukikujwe n'ibiti birebire cane bifise amababi asa n'urwatsi.

Umukenyezi akiri muto yambaye impuzu y'igitenge hampande yiwe hari imifuko myinshi yera, hari iyirimwo ibiharage bigomba gusa nk'ibitukura niyirimwo ibiharage ifise ibara rigomba gusa nk'iryera.

Umufuko w'ibigori ufise ibara ry'umuhondo, ukongera ikagira n'amabara y'ubururu aca kuruhande. Uwo mufuko ukaba wuzuye intete z'ibigori, tukongera tukabona n'udusafuriya tubiri hejuru yivyo bigori.

Igitegwa c’isoya gishashe ahantu, igitegwa gifise imitumba mito mito, kikongera kikagira imbuto zigomba kumera nk’izitukura dutoduto.

inyubako niniya igizwe nibigunguru bitanu birebire hakaba tubona nabantu bari kuruhande hari abariko batemberera iyo nyubakwa hakaba harimwo nabariko barubaka

Umurimyi yambaye agapira gatukura ,atwikiriye n' igitambara cera k'umutwe, ariko arasuzuma umurima wiwe ,atambuka hagati yivyo biterwa vyiwe.

Imbuto zitandukanye z'ibitegwa. Hari imbuto zigomba kwera, izigomba gusa nk'akagajo n'izindi zigomba gusa nk'izirabura. Zose zikaba ziri mu tuntu tumeze nkutuyiko tuniniya dukozwe mu biti.

Ibigori vyumye vyinshi cane, hari ibisanzaje hasi hakaba hari n'ibindi bitekeye mu mufuko ugomba kwera. Hakaba hariho umuntu ariko arabinoba.

Umurima w'ibigori birebire, hariko n' ibigori vyamye bifise umushatsi kumutwe, bikaba biteye mumurima urimwo ivu risanzaje hasi.

Umworozi ahagaze muruhongore gw'impene ziwe afashe akagazi muminwe izo mpene ziwe zikaba zifise amabara atandukanye hari izifise ibara rigomba gusa nk'iryumugina izera ndetse n'izirabura.

Ingurube ifise urukoba rugomba gusa nkurwera, iri muruhongore rwayo hakaba hari abantu benshi bambaye impuzu zifise amabara atandukanye bariko barayiraba.

Umworozi ahagaze muruhongore rw'ingurube nyishi, umworozi akaba yambaye umupira utukura ingurube nazo ziwe zikaba zifise amabara atandukanye. Hari izivanze amabara ayera n'ayirabura n'izindi zigomba kwera umubiri wose .

Inka zikiri zito cane zifise amabara atandukanye. Hari izirabura umubiri wose n'izindi zifise ibara ryera n'iryirabura ku mubiri. Hakaba hari abantu benshi bashengereye bariko baraziraba.

Inka ifise amabara atandukanye k'umubiri. Ifise ibara ryirabura n'irindi ryera .Ikongera ikagira uduhembe tugufi cane , iruhande yiyo nka hakaba hari n'akanyana kayo kakiri gato , zikaba ziri mu ruhongore iyo nka ikaba iriko irarisha.

Ikiraro c'inkoko gikozwe mu buryo bwa none cuzuyemwo inkoko nyinshi zinini n'izikiri zito ari two bitwa uduswi, zose zikaba zifise ibara ryera.

Akanyana kakiri gato cane gahejeje kuvuka kakaba karyamye ku bwatsi hasi gafise n'ibara ry'umugina, nyina na we akaba ariko aragafyeta. Nyina na we akaba afise ibara rigomba gusa n'iryera.

Ingurube rinini cane isa neza nziza y'ishashi ifise ibara rigomba gusa n'iryera, ikaba iri mu ruhongore ikongera ikaba ikikujwe n'ibibuguru vyayo vyinshi.

Inka nini cane ivyibushe gose ibereye ijisho, ifise amahembe magufiya ikagira n'urukoba rugizwe n'amabara abiri iryera n'iryirabura ihagaze ahantu m'ubwatsi.

Umworozi ahagaze muruhongore rw'impene ziwe , izompene ziwe zikaba zifise amabara atandukanye hari izifise ibara ryera, izirabura nizifise ibara ryumugina urwo ruhongore rukaba rusakajwe amabati .

Aborozi batatu , abagabo babiri bambaye impuzu zirezire zisa n' ubururu, n'ibarato birebire vyirabura, n' mugore abahagaze hagati, inyuma yabo hakaba hari uruhongore gw' ibitungwa batunze.

Icumba c'ibitaro gisizwe irangi risa ni iryera hose muri ico cumba, hakaba hari abaganga benshi bambaye impuzu z'ubururu, n'agapfukamunwa ku munwa.

Umukenyezi yambaye impuzu ishonwe mu gitenge, mu minwe yiwe afise agakwavu gafise ibara ryera cane kakagira n'udutwi tureture, akaba ahagaze mu ruhongore rwizo nkwavu.

Ingurube isa n'ibara rigomba kwirabura gose, ifise ububuguru bwinshi cane, iriko ironsa yoyo yisinziririye muruhongore rwayo rusakajw'ibiti.

Aborozi babiri bambaye ibirato birebire bisa nibara ryirabura bari mu ruhongore rw'impene zabo, hakaba hari impene zifise amabara atandukanye, hari izifise ibara ryera, izirabura ni zifise ibara risa nki ry'umugina.

Udukwavu dutatu dutandukanye. Hari agafise ibara ryirabura ariko kakagira n'ibara risa nkiryera rica mu gahanga. Hari n'akandi kera hose n'akandi kavanze amabara abiri.

Abaganga babiri b'ibikoko, hariho umukenyezi umwe n'umugabo umwe bose bambaye impuzu ndende y'amaboko maremare isa n'ibara ryera bariko bavura imbwa ifise ibara ryirabura n'iryera.

Umworozi yambaye impuzu zisa n'urwatsi rutoto ariko arapompa inka yiwe isa n'ibara ry'umugina ikongera ikagira ibara ryera iri mu ruhongore rwayo ruzitijwe n'ibiti vyinshi.

Umworozi w'umukenyezi yambaye impuzu ndende ifise ibara ryera, ariko aragaburira inkoko ziwe, zikaba zubatswe m'ubwoko bwa kijambere, iyo nyubakwa ikaba ifise ibiti vyinshi biyishigikije.

Inka ifise umubiri usa nibara ry'akagaju, ikaba ifise amahembe maniniya kandi maremare, ikaba iri ahantu hakikujwe ibati ishigikijwe n'ibiti.

Inka nyinshi zivyibushe zisa neza ziriko zirarisha, zikaba zifise amabara atandukanye. Hari izera, hari izisa n'ibara ry'akagajo. Hirya hakaba hari imisozi myiza iteyeko ibiti.

Umuganga w'ibikoko ariko aravura inka ifise ibara ryirabura akikijwe n'abantu benshi baraba ukuntu ayivura akaba arikumwe nuwundi muntu ayitunze.

Wumworozi w’inka ahagaze muruhongore yambaye ikintu kimeze nkigikanzu cera afashe akadobo kagomba Gusa N’ubururu ariko aragaburira inyana yiwe .

Umwana ariko araragira inka. Izo nka zikaba zifise amabara yera n'ayirabura. Hakurya tukabona n'inzu nyinshi zitandukanye zikikujwe n'ibiti birebire bifise amababi maremare .Tukongera tukabona abantu bari gutembera muriryo barabara.

Umuganga wibitungwa ariko aravura impene ifashwe n’uwundi mworozi iyo mpene ikaba ifise ibara ryakagajo N’iryirabura mwizosi.

Abaganga babiri bambaye impuzu z' ubururu bariko baravura inka ifise amabara y' akagajo irwaye ikongera ikagira n' amahembe maremare, kuruhande tukabona n' izindi nka zifise amabara agomba gusa nayera.

Ikibuga kininiya giteyemwo ubwatsi hariko harakandagiramwo inka nyinshi zifise amabara atandukanye. Hari izera, izirabura, nizisa n'akagaju. Hirya tukabona imisozi yambaye ibiti.

Akanyoni gato cane gafise amaso asa n'ibara ry'umuhondo , kakagira amoya yirabura gose kakongera kakagira utuguru dutoduto cane dufise ibara rigomba gusa niry 'umuhondo , kakaba gahagaze kw'ishami ry'igiti.

Ingurube yo mw'ishamba ifise umubiri ugomba gusa n'ibara ryirabura, ikagira akarizo gatoyi n'udutwi dutoyi ikaba iriko yitemberera mw'ishamba.

Igikona kikiri gito gifise amoya y'irabura kikagira umunwa w'irabura ndetse n'amaso y'irabura gihagaze mu vyatsi vyinshi kiriko kirarorera .

Icarire c'inyoni Kiri ahantu hejuru cane, iyo nyoni ikaba ifise amoya agomba kwera munda, ikaba ifise n'ayirabura k'umugongo ikaba ifise utwana rwayo turi murico carire.

Akayabu ko mu bwoko bwo mw'ishamba gafise ibara rigomba gusa nk'irya akagajo kakagira n'udutwi tureture dufise amoya hejuru kakagira utwiso dufise ibara rigomba kwera n'uzuru rifise ibara rirabura.

Akanyoni gato gato gafise amoya yirabura kakagira nutwiso duto dufise ibara rigomba gusa nk'iritukura kakagira n'umunwa usa n'umuhondo kakongera kakagira amaguru yakoasa n'ibara ritukura kakaba kariko karatembera muvyatsi.

Inyoni ifise indagara mukanwa ,ikaba ifise amoya afis'amabara atandukanye :har'ibara ry'ubururu ,ibara risa niry'umugina ,ibara ryera, ikongera ikagira umunsi muremure.

Akanyoni gato gafise utuntu tumeze nk'umushatsi ku mutwe kakongera kakagira umurizo muremure, kakaba gafise ibara rigomba gusa nkiry'umuhondo amaja kunda.

Igikoko kinini cane bita imvubu kikaba gifise urukoba rusa n'ibara ryirabura kikagira umunwa wagutse cane, ariko kikagira udutwi duto duto.

Inyoni niniya cane gose ifise ifi mu kanwa ikaba ifise umunwa muremure cane gose, ikongera ikagira amabara menshi ku mubiri , hari ibara rigomba gusa n’iry’ubururu , n’irindi risa niry’umugina.

Utunyoni tubiri dutoduto dufise ibara rigomba gusa nk'iryumugina duhagaze ahantu hasi hariho utwatsi turi mu kintu kimeze nk'ikibuye kuruhande.

Akanyoni gatoyi cane rwose ariko gafise umunwa muremure cane usongoye usa n'ibara ritukura, kakagira amabara atandukanye ku moya yako: hariho ibara ryera, iryirabura, n'irindi risa niry'ubururu. Kakaba gahagaze kw'ishami ry'igiti.

Ingwe ifise ibara rigomba gusa nk'iryera iri mwishamba. Ikaba iryamye kukintu kimeze nkigiti cumye bakase hampande hakaba hari ivyatsi vyinshi.

Imisambi i biri iriko irarabana ikaba ifise amoyaafise amabara atandukanye ,hariko ibara ryera iryirabura irisa n'umugina ndetse nayandi. Ikongera ikagira utuintu ku mutwe tumeze nk'umushatsi , zikaba zihagaze mu vyatsi.

Agakoko bitwa imfuku, gafise intoke zigera kuri zitanu, kakagira n'utwara turere dusa nabi cane, kakongera kakagira ubwoya bugomba gusa n'ubwirabura.

Utunyoni dutatu dufise ibara ryirabura kumoya yabwo , bukaba bufise umurizo munini cane, bukongera bugahagarara kwishami ryigiti burabana hagati yabwo

Inyoni bitwa inuma ifise utuguru duto duto dufise ibara rigomba gusa n'iritukura tukagira n'amabara menshi atandukanye ku mubiri harimwo iryirabura n'irindi risa n'irigomba kumera nk'iryera.

Ikinyoni gifise umutumba munini cane, kikagira n'umunwa mugufi, ariko kikagira amaso matomato asa n'ayatukura indani, kikagira na moya afise amabara agomba kwera n'ayirabura.

Utunyoni dutoduto dutatu, duhagaze kwishami ry'igiti, tukaba dufise umurizo muremure uriko ubwoya bugomba gusa n'ubwirabura, bukagomba kugira n'akandi kabara gasa nkakera kunda.

Akanyoni gafise amoya yirabura cane gwose kakagira n'umunwa ufise ibara y'umuhondo kakagira utuguru duto duto, ariko tureture dusa nibararitukura.

Inyoni iri m'ubwoko nkubw'inuma ifise amababa n’amoya agomba gusa nk'ibara ryera, ihagaze kugiti gifise amashami mato mato n'utubabi duto dusa nk'urwatsi.

Ikinyoni kinini kimeze nk’imbata ifise amababa manini , gifise n’ibara rigomba kwera kikagira n’umunwa usongoye cane cafashe ifi mu kanwa , kiriko gitembera mu mazi.

Ikinyoni kinini cane gifise amoya maremare cane kimeze nkinkona , kikaba gifise amoya agomba gusa nibara ry'umugina ariko kumutwe kikagira ibara risa niryirabura .

Ibikere bitatu bifise amaso manini manini asa nk'ayirabura. Bikaba bifise ibara risa nk'iryurwatsi rutoto ku mubiri wavyo, vyose bikaba bihagaze kw'ishami ry'igiti.

Ikinyoni kinini cane gifise utuguru tureture, kikagira n'umunwa muremure, gifise amoya agomba gusa n'ibara risa n'iryirabura, gihagaze ku tuntu umengo n'utubaho, imbere hakaba hari n'ivyatsi biteye.

Inyoni ifise utuguru duto duto ariko tureture, ikagira n'umunwa muremure, ikagira n'amoya agomba gusa n'ibara ryirabura, ihagaze ku tuntu umengo ni uduti, imbere hakaba hari utwatsi.

Utunyoni tubiri dufise amaso matoyi agomba gusa n'ibara ryera tukagira n'amabara atandukanye kumoya yayo Hakaba har'ibara ryirabura n'irindi rigomba gusa n'ubururu ,twose tukaba duhagaze kw'ishami ry'igiti .

Udukende tubiri dutoduto dufise amoya yirabura duhagaze ku giti gifise amashami agereranye hariko n'utuntu tw'utwamwa dutoduto ico giti kikaba gifise b'amababi matomato asa nka y'urwatsi rutoto.

Utunyoni dutatu duto duto duhagaze ku kantu umengo n'akaringoti kera, utwo tunyoni tukaba dufise amabara menshi cane gose ku moya yabwo, bukaba bufise ibara risa n'iryumuhondo ku mutwe bukagira n'irindi bara risa n'iryurwatsi nirindi risa n'iryubururu.

Ingwe zibiri zinini cane zifise ubwoya bwinshi ku mutwe, ziriko ziratambuka ahantu hari ubwatsi busanzwe bugufi, zirikumwe ziriko ziragendana.

Inyoni niniya ifise umunwa usongoye wirabura ikagira n'utwiso twirabura igaca igira n'amoya manini gatoyi afise ibara rigomba gusa niry'irabura, ikaba iri mu carire cayo hampande y'irigi.

Inkende ifise umunwa w'irabura cane gose ikagira n'ubwoya buryamye ku mubiri, ikaba iriko iratembera mw'ishamba inyuma yayo hakaba hari ibiti vyiza cane.

Inkende yinyeshamba, isa n' ibara ryirabura ikagira nirindi bara ryera musi y'izosi. Ikaba ifise umurizo muremure , ikaba iriko itambuka mw'ishamba aho ikikujwe n' ibiti.

Inyoni ifise umunwa muremure, ikagira n'ibara ritukura ku mutwe, ikagira namaso afisemwo ibara ryera, ikagira n'irindi ryirabura iyo nyoni ikaba yinyegeje mu giti.

Inzoka ndende Ivyibushe ifise amabara yirabura nayumuhondo, ikaba iryamye kumusenyi yizigazize numutwe uraba hirya, nutwiso tubiri twirabura.

Igihuna cagoroye amababa yaco gisa n'ibara ryera , kikaba gifise n'utwiso tubiri twirabura , kikaba kiriko kiraguruka mw'ishamba ry'ibiti birebire.

Agahungarema agacuritse kari ku giti, kakaba gasa n’ibara ry’irabura, kakagira n’utwiso tubiri twirabura cane kandi dukanura gose, kakongera kakagira udutwi tubiri dushinze.

Igikere kivyibushe kinini kiba mu mazi gifise amabara atandukanye ku mubiri hari ibara rigomba gusa nk’iryugwatsi rutoto, iryirabura ndetse N’iryera, kikaba gifise utwiso tubiri tunini cane kiri mu mazi .

Inyoni nini ifise amabara atandukanye, hari ibara risa nkiryirabura, ibara risa n'ubururu, ibara risa nkiritukura ndetse n'ibara risa nkiryumuhondo. Iyo nyoni ikaba ihagaze kw'ishami ry'igiti.

Ingwe iri gutembera mw'ishamba ikaba ifise akana kayo mu menyo yayo haka ikikujwe n'ivyatsi birebire biri muriryo shamba rifise amabara yera.

Inzoka ndende kandi nini yizingazinze ikaba iryamye kumusenyi, ikaba ifise amabara atandukanye hharimwo iryirabura, iryumuhondo.

ikinyoni kirekire kiri mubwoko nkubwimbata gifise numunwa muremure ndetse nizosi rirerire kikaba cicaye kumazi kiriko kiragenda

Ni urunyoni runiniya rw'amabara atandukanye, hariko iryera iryirabura, gusa ku mutwe waco hanini hari ibara ryera, rukaba rurikumwe n'uduswi twarwo turiko turinobera.

Agakwavu kari mw'ishamba gafise amaso yirabura n'amatwi maremare gafise n'ubwoya buryamye ku mubiri, gakikujwe n'ubwatsi busa n'ibara ry'urwatsi rutoto.

Utunyoni tubiri duhagaze turaba hirya, dufise amabara atandukanye kumubiri. Hari ibara rigomba gusa nkiry'umuhondo irindi rigomba gusa nkiry'akagajo. Zikaba zihagaze hampande yubwatsi.

Inyoni nyinshi hakaba hariho zimwe zihagaze kurutsinga rumanitse mu kirere hakaba hariho n'izindi ziriko ziraguruka, izo nyoni zikaba zifise amabara atandukanye hakaba harimwo iryera niry'irabura.

Agakende gafise utwiso tubiri twirabura cane ako gakende kakaba gafise amabara abiri hari ibara ryirabura n'ibara ryera rikikuje isura yako gakende.